Zino ntuntunu era ng'entuntunu zino ziri mu mikono gy'omuntu alabika nga mukulu. Entuntunu zino mulimu ezengedde ate mulimu n'ezo ento.

Omugotteko gw'amayumba amayumba gano ga bikula bya njawulo era nga gayina amabaati meeru wadde nga amabaati agamu ku mayumba agamu makadde ddala amayumba agamu mamalirize amalala sigamalirize amayumba agamu ga ttaka ate amalala ga bbulooka amayumba gano gali ku lusozi era bw'otambuza amaaso waliwo n'emiti egigeetoolodde ku lusozi era tulengereyo n'obutooketooke.